Siyabonga imithi elethwayo ebantwaneni ukuze bevikeleke kumagcikwane ayehlukeneyo ukuze bethole impilakahle ukuze kungabi labantwana abancane ababhubhayo kodwa baphile siyambonga uhulumeni.

Imithi yesibhedlela lamajekiseni avela kuhulumende lakuhlanganiso lezi ezingasozika hulumende ziyakunceda kakhulu mphakathi ukuthi uhlale ungumphakathi ohlanzekileyo.

Sibonge abezempilakahle abasebenza ngokuzikhandla ivini emikhuhlaneni eyingozi engathelelwana lula ivini ngoku phefumula kodwa bona bayagqoka okokuzivikela basebenze.

Kulabo mongikazi lamadokotela laba bantu ngeke sibabonge kwanele benza umsebenzi omkhulu kakhulu ukuphephisa umphefumulo womuntu lokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo ebhahileyo kulezi insuku.

Abantu ukuphila sebekuthola njalo ngiyabonga kakhulu bakithi ngoba abantu sebelandwa ezigabeni ezitshiyeneyo bezofundiswa ngezempilakahle bezolatshwa lokhu kuyasijabulisa kakhulu njengezakhamizi.

Siyabonga inhlanganiso ezisebenza lohulumende ezisifundisa ngokuziphatha sihlanzekile lokunatha amanzi ahlanzekileyo. Siyakubonga kakhulu.

Sibonga amaqembu oqeqetshileyo odokotela, omongikazi abahambela abantu emakhaya bebalanda besiya bahlaba amajekiseni, besiyabafundisa , besiya banika amaphilisi angeke sibabonge kwenele.

Bekukekwaba lemikhuhlane eminengi ade ihlasela inyamazana emakhaya, kodwa siyawabonga amadibha ukuthi abuyile ende lezonkomo aziseyokufa siyabonga kakhulu khozimikhaza lemikhuhlane adisihlasele.

Minengi imikhuhlane. Kuleminye enzima eyingozi enjengabo covid. Igcikwane le covid 19 ukuthi oMongikazi labo Dokotela kumele bagqoke izigqoko zokuzivikela ngoba bangawuthatha kalula lowo mkhuhlane .Labo ubabulale.

Siyabonga abantu abasebenza besebenzela emagcikwaneni lawa ayingozi, athelelwana lula. Siyabonga bakithi ngoba bayafaka impilo zabo encopheni kodwa sibonga ukuthi bazimisele njalo basebenza ngokuzikhandla.

La kulemikhuhlane efuna ukubanjwa ngonanzelelo kakhulu ukuthi labasebenzayo lapha esibhedlela omongikazi lamadokotela mele bagqoke izigqoko zokuzivikela kuleyi imikhuhlane

Kulemikhuhlane eyingozi kakhulu enjengabo COVID labo Ebola . Leyi iyafaka engcupheni ngitsho labasebenzayo amanesi labodokotela baze basebenze bezivalile.

Siyabonga kakhulu izimali ezikhitshwayo ukuthi kudingakale ulwazi olungasiza emikhuhlaneni leyi engakatholi amaphilisi loba imithi yokuthi yelatshwa njani

yimithi yezibhedlela ilungele wonke umuntu abancane abakhulileyo labadala ukuthi bahlale belempilakahle siyabonga uhulumende siyabonga ama organization aletha lezizinto ukuthi zifinyeleleke kuzakhamizi

Sibonge iqembu labantu elisebenza lemikhuhlaneni leyo enzima imkhuhlane eyingozi leyi eyenza ukuthi basebenze begqoke lokhu okokuzivikela.

Siyabonga iqembu lamadokotela labomongikazi abasebenza ngokuyikhandla emikhuhlaneni enzima lale ethelelwana lula enjengabo COVID befaka impilo yabo engcupheni

Sibonga inhlanganiso ezinkulu ezisebenza emazweni omhlaba wonke jikelele zikhangelane lezempilakahle abasebenza ngokuyikhandla ukuthi zonke indawo emhlabeni zithole ukwelapheka.

a amanzi bathi yikuphila siyabonga kakhulu izibholane lezi esezigejwa emakhaya lakundawo zonke ukuze wonke umuntu athole amanzi ahlanzekileyo

Ngeke sikhulume ngezemphilakahle singakhulumanga ngendima edlalwa ngamanzi ahlanzekileyo. Amanzi yimphilo, amanzi yisiqokoqela semphilo.

Sibonge abasebenza ngokuzikhandla. Labo abathatha isikhathi sabo bebuye ebantwini bezosifundisa izinto ezehlukeneyo eziphathelane lezempilakahle.

Siyabonga inhlanganiso ezinkulu ezikhangelane lokuthi abantu bathole usizo umhlaba wonke jikelele ezinjengaboWHO ziyancedisa kakhulu ukuthi amazwe wonke labantu bonke bakwanise ukuthola usizo ngezempilakahle.

Sikhangela, sibonga kakhulu inhlanganiso ezempilakahle, ezikhangele umhlaba wonke jikelele. Linani labantu abanengi kakhulu, njalo lisebenza ngokuzikhandla. Siyabonga.

Sibonge abehlanganiso enkulu abakhangelane lezempilakahle ukuthi wonke umuntu osemhlabeni lo afinyelelwe njalo akwanise ukuthola uncedo mayelana lezempilakahle.

Siyabonga inhlanganiso ezisebenzelana lohulumende ezinjengabo UNICEF ukuncedisa ngezinto zempilakahle . Ngamaphilisi ,ngolwazi langoku nenginengi .

Siyabonga inhlanganiso zomhlaba wonke jikelele. Inhlanganiso eziphathelana lempilakahle ezinjenge UN le WHO zilusizo kakhulu emphakathini wethu ngoba ziyayenza isiqiniseko sokuthi wonke umuntu uyathola usizo olwaneleyo mayelana lempa.

Siyabonga inhlanganiso zomhlaba wonke jikelele ezifana le WHO ,UN, le WFP ezisizayo emazweni wonke ukuthi abantu bathole usizo.

Siyabonga imizamo eyenziwa zinhlanganiso ezikhangele ezempilakahle, ugatsha lwezengqondo siyabonga kakhulu ngoba umphakathi usuthola usizo lokuthi abantu laba abayabe sebeyehlelwe yiloludubo bathole indawo yokugcinwa.

Siyabonga inhlanganiso ezikhangelane lezempilakahle zikhangele ugatsha lwezengqondo. Lokhu kuyanceda kakhulu umphakathi ngoba lumkhuhlane suhlasele.

Sibonga amanyathela athathwayo ngabakhangele ezempilakahle zengqondo. Siyababonga kakhulu ukuthi sebelezinqola ezihambayo lezi zifinyelela ebantwini lapho abahamba befundisa khona izigaba ezitshiyeneyo.

Sibonga uhulumende labezenhlanganiso abakhangela labo abayabe bephathekile abagula ingqondo lokubanika indawo zokuthi bayegcinwa khona.

Siyabonga amanyathelo athathwa nguhulumende ukukhangela labo abayabe besuke badunyelwa ngumqondo .lokubalungisela indawo zokuthi beyehlala kizo lapho abayabe bekhangelwa khona ngabantu abalobucwepheshi.

Siyabonga inhlanganiso ezizimiseleyo ezisebenza labantu abayabe belenkinga zengqondo kumbe abayabe sebegula ingqondo, bayasisiza emphakathini kakhulu.

Siyabonga izindawo lezi eziyikho lapho okufikela khona amaphilisi lalapho abantu abatsha abakwanisa khona ukuyawabuza lokuyahlolwa amagcikwane amanengi nengi zilusizo emphakathini.

Siyabonga inhlanganiso ezisebenzisana labo mama abazithweleyo kanye labo abancelisayo abantwana abancinyane ziyabonga ngosekelo olukhulu olungaka

Siyabonga abezongatsha lwezomphatha kahle, siyabonga amakilinika lezibheldela okukhona lapho abantu abafunamana khona usizo.

Sibonge futhi abezempilakahle lamakinlinika lalabo lendawo lapho abantu abathola khona usizo sibongukuyisebenzela kwabo ngokuzikhandla.

Imitshina lethekhinoloji siyayibonga yenza izinto zibe lula. Ngiyake ngibone imitshina esetshenziswa ukuhlola amehlo ukuze bakwanise ukusiza abantu ukuze bathole imbodlela zokubona sokusiba lula nxa umuntu engezwa kuhle uyakwanisa ukuthola usizo.

Siyambonga kakhulu uhulumende ngokuletha izinto ezincedisa kakhulu abagogekileyo ukuhamba inqola zabo kanye lokunenginengi lemithi yabo.

Siyabonga indawo ezitshiye tshiyeneyo ezinjenge zibhedlela lalapho abafundisa khona omongikazi le ndawo lapho esithola khona ungcedo lokubuza imibuzo etshiyeneyo

Siyalibonga usizo esiluthola kwabezempilakahle ezibhedlela lemakiliniki. Siyasizakala kakhulu njengabantu bomphakathi, izakhamizi ziyabonga kakhulu.

Imitshina esikhona iyasinceda kakhulu siyayibonga leyi yiyo encedisayo phela labomongikazi labodokotela ukuthi Labo umsebenzi wabo ubelula kusebenzeke

Siyabonga kakhulu ukuthi imfundiso ngezempilakahle , ngemikhuhlane langendlela zokuzivikela khathesi isikhona ngitsho lasesikolo lesi abantwana abaqalela khona sebefundiswa besesebancane babelolwazi.

Siyabonga kakhulu labo abezempilakahle abahamba befundisa abantu, bakithi siyabonga kakhulu ngoba isigaba abantu ngeke bephile kungela madokotela kungela manesi.

Siyabonga imfundiso yezempilakahle sibonga kakhulu ukuthi uhulumende ngaphansi kwezemfundo egatsheni lwezemfundo bathatha lelicebo bathatha amanyathela ukuthi labantwana baqalise ukufundiswa ngezempilakahle besesebancane kulinyathela elihle kakhulu.

Imfundo yezempilakahle iqakathekile esigabeni lelizweni ngoba lokhu kuyenza ukuthi abantu abanengi bakwanise ukuthi bafunde baqeqetshe kwezempilakahle ukuze bakwanise ukusiza umphakathi

Siyabonga bakithi abogatsha lwezempilakahle. Labo abahamba besifundisa ngokwempilakahle, imkhuhlane, ukuvikeleka kwayo ukwelapheka kwayo. Siyababonga kakhulu.

Siyabonga futhi labo abenhlangothi yezempilakahle ekhangela ngokufundisa lokwazisa isigaba ngamanyathela ayabe esethethwe nguhulumede leyabe esethethwe ngabezempilakahle.

Siyabonga ukwakhiwa kwezempilakahle izibhedlela, amakilinika amanengi. Lokhu kuyenzukukuthi wonke umuntu angazitholi sokumele ayekhatshana ukuthi afumane usizo lwempilo.

Siyabonga futhi inhlanganiso ezisebenza lohulumende ukuncedisa abantu abagogekileyo labantu abaswelayo. Lakho ukuthi bathole lokhu okutholwa ngumuntu wonke ezibhedlela usizo olukhangelane labo.

Siyabonga izibhedlela lamakilinika lapha abantu abakwanisa khona ukuthola usizo ngitsho wonke umuntu, mama, baba, ugogekile, muncane ,mukhulu siyabonga.

sibonge izibhedlela labodokotela abasiza bakithi omama abayabe belantwana abancinyane lalapho okutholakala khona amajekiseni lamaphilisi okuthi bavikeleke emikhuhlaneni

Ithekhinoloji lemitshina esikhona ezibhedlela iyancedisa ukuthi wonke amagcikwane lemikhuhlane eyabe isemzimbeni womuntu abonakale atholakale lula.

Siyabonga abezempilakahle abezibhedlela lokunye futhi ukuqeqetsha. Kwezempilakahle sibonga ukufundiswa lokuthi siziphathe kanjani.

Izibhedlela kulezi insuku siyabonga ukuthi ziyaqheliswa ezinye ziyakhiwa lokhu kuyasisiza njengomphakathi ngoba abantu abanengi sebekwanisa ukuthola usizo ngesikhathi sinye.

Sibonge futhi imitshina letechnology esikhona izibhedlela zonke jikelele emakhaya emaphandleni lasemadolobheni siyasizakala njengabantu labahlali bakukeli ilizwe

Siyabonga izibhedlela zonke ezikhona kulona leli ilizwe. Abantu bayajabula ngoba bayathola usizo, abantu bayaphiliswa. Abantu bayanikwa amaphilisi ,abantu bayaluthola uncedo.

Izibhedlela lemtholampilo lamakilinika ayasincedisa kakhulu ukubana sithole ukwelapheka lokuncediseka kwezempilakahle. Siyambonga UHulumende ngokusenzela izibhedlela .

Ezibhedlela siyabonga bakithi ukuthi kulezimota lezi okuthiwa ngama ambulance ayancedisa ayaphathisa bakithi ukuthi umuntu nxa esethe waba lohlupho esendlini iyaphangisa ibuye izomthatha ibisimusa esibhedlela.

Siyabonga izibhedlela lezempilakahle ngokuba vele lokhu baligugu kithi ngoba impilo yomuntu iqakathekile. Kuyasincedisu kuthi sifumane ukuphilakahle ezigabeni ezitshiyeneyo.

siyabonga izibhedlela ezakhiwayo emakhaya izibhedlela ezakhiwayo emadolobheni lasemaphandleni zinengi kakhulu ezakhiwayo kodwa siyathaba ukuthi imbangela yakho konke lokhu yikuthi abantu bathole usizo abantu basizakale kalula

Siyabonga abasihlolayo abasebenzayo ezibhedlela bekhangela ukuthi izitho zangaphakathi zisebenza kuhle yini. Izitho kungagoqela inhliziyo izinso, izibindi, amathumbu.

Siyabonga bakithi imitshina labezibhedlela abakhangela ngemikhuhlane yangaphakathi leyi eyabe iphakathi kwenhliziyo ozibindi lokunye okunengi nengi.

Siyabonga izinto ezitshiyeneyo ezikolo ukusebenza abantu ukuthi bathole impilakahle, imibheda, imitshina esezibhedlela siyayibonga kuhulumende.

Siyabonga kulemithi kulezinsuku encedisa kakhulu ,laleyi imithi egcotshwayo eyenza ukuthi ijwabu licazimule ijwabu libelihle.

Kuloncedo esilubonga kakhulu oluvela phezulu kuhulumende olukhangelane labantu abayabe begogekile labantu abangaphathekanga kahle enyameni siyabonga.

Siyajabula ukuthola usizo ezibhedlela emaklinika kuyasijabulisa kakhulu bakithi , minengi mikhuhlane abantu abasuka bahlangane layo but ma bethola usizo lokuthi baphile kuyajabukisa kakhulu

Ingaphakathi yomuntu iqakathekile ngoba kulapho okutholakala khona izitho ezinjenge nhliziyo izibindi amathumbu izinso kant ke siyabonga abasebenza ngokuzikhandla odokotela ukuthi bekwanise ukunakekela lezi izifo beziyelaphe basibhalele lama pills angasingcedisa

Siyabonga bakithi abasisizayo ezibhedlela abasiza labantwana, izakhamizi labazali bayathaba nxa abantwana bethola usizo ngeziphathelane lezempilakahle.

Siyabonga ukuthi kulemitshina eminengi ekwanis' ukuthi ihlole imkhuhlane yangaphakathi enjengokugijima kwegazi, futhi kube lemitshina ehlola ukutshisa komzimba lokunye okutshiyeneyo. Ilusizo kakhulu ngensuku zanamhlanje.

siyabinga bakithi imitshina leyi lethekhinoloji esikhona kulezi insuku incedise amadokotela besahlola ukuthi kanti umuntu engabe ephethwe yikuyini iyasinceda bakithi siyajabula ukwenzela ukuthi sithole usizo masinyane

Siyayibonga imitshinatshina eminengi esikhona esetshenziswayo lapho ezibhedlela langaphingaphi ilethwa nguHulumende eyokuthi sikwanise ukuyelapheka ngcono , siyayibonga izakhamizi zijabulile kakhulu.

Siyababonga abezempilakahle kakhulu benza umsebenzi omkhulu kakhulu ezimpilweni zethu izakhamizi labadala bayabonga kakhulu minengi imikhuhlane esivamile kulezinsuku otshukela.

Kulabezohlangothi lwezempilakahle abakhangela kakhulu kakhulu ekulapheni okwangaphakathi lapho kugoqela izinso lenhliziyo lokunye nje.

Aah siyabonga ngalezingaja, ezocwepheshi. Ezisebenzisana lalezingaja ezikhangelane ngezempilakahle. Lapho abakhangela khona, ingxazululo, yenkinga yemikhuhlane, ehlangehlangeneyo.

Siyabonga indawo lapho abacwepheshi abayenzela khona ukuhlolisisa lokuzama zama izinto ezitshiyeneyo befuna ukubona ukuthi okusebenzayo yikuphi.

Ah imitshina siyayibonga, siyambonga uhulumende ngomsebenzi omuhle awenzayo wokusilethela imitshina elizweni kanye lokufikisa leyi mitshina emakhaya. Kuyinto enhle kakhulu . Siyabonga.

Siyakhangela ukuthi kukezindawo eziqakathekileyo lapho abaqeqetshileyo kweze mfundo mayelana ezempilakahle lemkhuhlane abasebenzela khona lapho bethola ingxazilulo yezinkinga zamaproblems ahlangana labantu mahlayana nje.

Kulendawo lapho okucubungulwa khona ulwazi kudingakala kudingisisa ukuthi izinto ezinengi eze technology lescience zisebenza njani amalebhu.

Imitshinatshina eminengi siyayibona kwezogatsha olukhangelane lezempilakahle ende lokhu kuyasinceda kakhulu ngoba kuletha ingxazululo zenkinga ezinenginengi ezingazwisisekiyo.

Indawo zobuqheqheshi lapho okudingakala khona ingxazululo yezinkinga zemikhuhlane eminengi nengi. Ziqakathekile kakhulu siyabonga ngoba sezisiba zinengi, sezifinyelela lebantwini.

Kulemitshina eminengi le technology isiyenze izinto zabalula ebantwini futhi zabuya zabalula kumadokotela la asebenza labantu labomongikazi

Izinto zokusebenzisa ezezinga eliphezulu ezibhedlela ziyabuya siyazibona njenge zakhamizi njalo siyasizakala emikhuhlaneni etshiyatshiyeneyo

Siyabonga indawo ezihlola abantu lapho ezithatha khona igazi loba imichemo yabantu ukuthi bakhangele ukuthi yiyiphi imikhuhlane engabe iphakathi kwabantu siyababonga abantu badlala indima enkulu kakhulu.

Siyabonga imitshina lakanye lalokhu okunenginengi okusebenza ukusincedisa kakhulu ezibhedlela ukuthi sithole impila kahle

Sibonge inhlanganiso ezisebenzelana labantu abayabe bezithwele kumbe abalabantwana abancane sibonge lezibhedlela lapho omama abayabe bezithwele abathola khona ukukhululeka. Siyakubonga kakhulu kuyinto enhle esigabeni siyabonga.

Siyabonga kakhulu amadokotela labomongikazi, abakhangela omama abayabe bezithwele labomama asebebeletha ukuthi abantwana bebelethwe bephila. Kungumsebenzi omuhle kakhulu esiwubongayo njengezakhamizi.

Siyabonga inhlanganiso futhi ezilokhe zincedisa abantwana abancane ezincedisa labomama abayabe beseselabantwana abancane ngemithi abanye ngabancedisa nangokudla siyabonga.

sibonge kakhulu inhlanganiso ezisebenzisana lo hulumende ukuncedisa omama abayabe sebebelethile abantwana ngamajekiseni ayenza ukuthi abantwana bavikeleke emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo

Siyalubonga kakhulu usizo oluvela kuhulumende labezenhlanganiso ezitshiyeneyo ikakhulu lalabo abanakekela abanye bethu abagogekileyo emphakathini.

Kulenhlanganiso ezisebenza kakhulu njalo ngokuzikhandla. Lezi yizo ezincedisa abantwana labomama abayabe bezithwele, ziyahamba ziyafika lemakhaya.

Siyabonga uhulumende ngemitshina ethunyezwayo. Imitshina esisezibhedlela lapha ilusizo bakithi. Eminye imikhuhlane eyayingalapheki khathesi isikwanisa ukulapheka khonalapha eduze.

Siyabonga ithekhinoloji lemitshina. Siyazi ithekhinoloji lokhe isiya isiya phambili iqhubekela phambili ngemihla langemihla yamalanga. Lokhu kutsho ukuthi impilo Lokhe isiba ngcono impilo lokhe isiba lula.

A siyawabonga kakhulu amasempuli lemitshina esetshenziswayo kakhulu kwezempilakahle iyasiza abantu bayathola uncedo abantu bayasizakala kakhulu.

Imtshina yesibhedlela ephathelane lokwelapha imikhuhlane lamagcikwane atshiyatshiyeneyo. Ilusizo kakhulu ebantwini besigaba.

Siyabonga okwenziwa zihlanganiso ezitshiyeneyo, lohulumende lezibhedlela okuletha imitshina emikhulu kakhulu ekwanisa ukuthi abantu bahlinzwe bengazange baphuma baya kwelinye ilizwe

sibonge bakithi ukuthi khathesi imitshina le technilogy isifinyelele indawo yonke elizweni kanye lemakhaya emaphandleni lasedolobheni abantu sebekwanisa ukufumana usizo ngokuphangisa

Imitshina le thekhinoloji iyasebenza kakhulu iyancedisa khathesi sokusenza ukuthi izibhedlela zethu zikwanise ukuncedisa abantu abanengi lokhu kuyikho okujabulisa umphakathi

Ithekhinoloji isiyenze impilo yanamhlanje yabalula sokukunengi okungasetshenziswa ukuncedisa ezibhedlela.

Minengi imikhuhlane esikhona kulezi insuku esivamile ngenxa lokudla, mhlawumbeni okudlula emitshineni eminengi. Kodwa siyabonga uhulumende siyabonga ukuthi kulemitshina elethwayo ukuze incede ekwelapheni

Siyabonga imitshina esikwaniswe ukuthi itholakale ilethwe ezibhedlela, ukuze abantu bathole uncedo. Sibonge futhi lemizamo esayenziwa ukuthi eminye imitshina itholakale ukuze izosiza abantu.

Siyabonga futhi imitshina le "technology " lokho oku setshenziswayo ukuncedisa abantu lokulapha abantu ,siyabonga njengabantu kuyasijabulisa .

Imitshina lethekhinologi ilusizo kakhulu eskhathini sanamuhlanje. Kuyasincedisa kakhulu thina njengezakhamizi siyatholuncedo eduzane, ezibhedlela ezakhonalapha.

Siyabonga i technology esikhona lemitshina esikhona kulezi insuku ngiyathemba ukuthi iyasiza ephakathini kanti isize labo futhi abaqeqetshileyo kwezempila kahle sebe sebenza ngcono kanti lesigaba futhi sesithola usizo lula.

Siyabonga kakhulu okwenzakala egatsheni lwezempilakahle. Sibonga ukuthi abantu bakhona abasebenza ezibhedlela bayabe begqoke kahle izigqoko ezihlanzekileyo.

Siyabonga izinto ezitshiyatshiyeneyo imitshina letechnology okusetshenziswayo ezibhedlela ukulapha abantu kuyasincedisa kakhulu lokhu.

Imitshina siyayithanda kakhulu leyi elethwa yithekhinoloji. Imitshina leyi isinceda kakhulu bakithi abantu ezibhedlela kwezempilakahle abantu sebethola lula usizo.

Imitshina lethekhinoloji siyayibonga kakhulu esikhona ezibhedlela isisenza ukuba ukuyelatshwa kubelula njalo kungabi buhlungu. Siyabonga kakhulu ukuthi lokhe iqhubekela phambili.

Siyabonga I technology lemitshina esikhona ezibhedlela , imitshina emikhulu kathi ke laleyi emincane esetshenziswayo ezibhedlela iyancedisa abantu kakhulu umphakathi uyajabula

Siyabonga imiklomela imitshina ithekhinoloji esetshenziswayo ezibhedlela okuncedisa abantu lozulu wonke kuyasisiza kakhulu

Siyabonga ithekhinoloji lemitshina eyenziwayo ukuncedisa labo abayabe bengasakwanisi ukuhamba mhlawumbe bayabe besuke baqamuka kumbe sebekhulile.

Siyabonga izinto zokusebenzisa ezisetshenziswa ukwelatshwa abantu . Sibonge ithekinoloji, sibonge imitshina esitholakala ezibhedlela ilusizo olukhulu kakhulu . Izakhamizi ziyakujabulela lokhu.

Ithekhinoloji lemitshina ezibhedlela isithuthukise impilo zabantu, kudala abantu bebesiya kwamanye amazwe ukuthi bathole ukwelapheka khathesi sebelapheka khonapha eduzane.

Imitshina eminengi ilusizo kakhulu ikakhulu ezibhedlela esetshenziswayo ukuncedisa abantu ukulapha abantu. Iyancedisa amadokotela.

Siyabonga kakhulu imisebenzi eyenziwayo nguhulumende ukuletha imitshina le technology, layo siyayibonga I technology sisemza umsebenzi ubelula khathesi.

Siyayibonga imitshina leyi eminenginengi esithe yabuya esitholakala lezibhedlela lemtholampilo oseduzane lathi iyasinceda.

Siyabonga ukuthi imitshina leyi emikhulu khulu okwakuthiwa kuzamele uyelatshwa emazweni isikhona lakulonaleli ilizwe ,usukwanisa ukulatshwa khonalapha ungaphumelanga waya kwelinye ilizwe.

Siyabonga imitshina esetshenziswayo ngabo gatsha lwezempila kahle ukuncedisa umphakathi bakithi izakhamizi ziyathaba mazithola usizo olungaka.

Siyabonga izinto ezibhedlela ezincedisa abantu ukuhamba ezinjengalezi ezincedisa abantu abayabe sebekhulile kanti lalabo abayabe bethe bangena engozini

Siyabonga imitshina letekinoloji ,osokukhona kulezinsuku. Lokhukwenzukuthi kube lula ukuthi abantu bancediseke ezibhedlela lemakilinika ukuba bafumane ukuphila.

siyabonga futhi sibongekakhulu izinto ezisetshenziswayo ithekhinologi imitshina yonke esetshenziswa ezibhedlela

Siyabonga imitshina elethwa ngodokotela ezibhedlela imitshina emikhulu kanye lemitshina emincani kuleminye esetshenziswa nxa kuyikuthi umuntu useyephukile siyabonga kakhulu

Selokhu kwaba lomakhale mkhukwini sokwabalula ukuthi sithathe imfanekiso sizithathe imfanekiso ikakhulu singakhangela khathesi ukuthi sebekwanisa ukuzimela esibukeni uzithathe umfanekiso wakho.

Sikhangela kakhulu namuhla kwezokwenzakala kwezempilakahle. Siyazibonga iziphathamandla zikahulumende ngokusebenza ngokuzikhandla ukuthi abantu ukuthi umphakathi uthole ukulapheka uthole usizo ezibhedlela

izibhedlela lezi esikwanisa ukuzifinyelela ziyathuthuka siyabona uhulumende uyaletha imitshina etshiyeneyo evela ngaphandle kwelizwe siyabonga kakhulu

Siyabonga kakhulu kwabezempilakahle. Sibonga i"technology" ,sibonge imitshina eminengi nengi esesiyithola ezibhedlela. Leyi yenza ukuthi kubelula ukuthi selapheke.

Sibonge futhi ithekhinoloji esikhona lezinto ezitshiyeneyo ezisetshenziswa ezibhedlela ukwelapha abantu. Kuyanceda kakhulu lokhu. Kuyasijabulisa njengezakhamuzi ukuthi usizo sesiluthola lula.

Kulezinto ezisetshenziswa ngodokotela .Lezi zinto zisetshenziswa ngobuciko obukhulu ngoba ziyingozi, babethi zingasetshenziswa emuntwini oyedwa akusasetshenziswa komunye.

Imitshina siyayibonga eminengi nengi esikhona ezibhedlela lakwezempilakahle .Sokusenza ukuthi kubelula ukuthi imikhuhlane eminengi yeneliseke ukwelapheka.

Imitshina ilusizo siyayibona ezibhedlela imitshina eminenginengi esiyenza impilo ibe lula. Impilo yemadokotela isilula kanye lempilo yabantu abayabe besuyadinga uncedo lokwelatshwa.

Siyabonga imitshina le technology osokukhona ezibhendlela zanamhlanje okwenza ukuthi kubelula ukusebenza njalo leyi imitshina iyakwanisa ukuhlola izinto ezingabonwa phakathi komzimba womuntu zibone okuyabe kuphambanisekile siyazibonga kakhulu

Siyabonga imitshina evela kwamanye amazwe isiza kwelethu ilizwe idlula emadolobheni ize iyefika ezibhedlela ezisemakhaya ukuthi wonke umuntu akwanise ukuthola uncedo esibhedlela.

Imitshina le technology siyayibonga kakhulu sibonga uhulumende ukuthi usekulethile ezibhendlela zonke lokhu sokusiza kujabulisa izakhamizi.

Amaphilisi lemithi yokuyelapha umzimba ayasinceda kakhulu. Amanye ayasivikela emkhuhlaneni, amanye ayayelapha.

Siyabonga imithi leyi yesingisi esiyisebenzisayo ukuthi iselaphe siyayibonga kakhulu ilusizo olumangalisayo ezimpilweni zethu lezimpilweni zomphakathi wonke.

Siyambonga kakhulu UHulumende ngamaqhinga asethe awathatha ukuthi amaphilisi lezempilakahle zitholakale yonke indawo zifinyelwe ngaye wonke umuntu wakuleli ilizwe. Lokhu kuyajabulisa kakhulu izakhamizi labo bonke abahlali bakuleli ilizwe.

Siyabonga futhi amaphilisi amanenginengi abuyayo abuya ngohulumende lamanye abuya ngenhlanganiso lezo eziyabe zisebenzelana lohulumende kuyasithabisa njengabantu lokho.

Siyabonga amaphilisi athengiswayo ezitolo. Lazo izitolo ezithengisa amaphilisi siyazi isiqokoqela sakho konke yikuthi umuntu afumane usizo, usizo masinyane njalo alufumane duzane laye.

Imithi iyasiza ma imzimba isingani isisehluleka kumbe igula .Iyaqinisa iyalapha yenzu kuthi umuntu akwanise ukubuyela ekubeni esimeni esiright.

Siyabonga imithi elethwa nguhulumende ukuze ifinyelele ezitolo Kanye lezibhedlela lemakilinika wonke ukuthi abantu inhloso kuyikuthi abantu bathole usizo olweneleyo

Siyabonga kakhulu imithi eyakulezi insuku imithi leyi iyelapha, yelapha masinyane njalo ihle yelaphe khonalokho oyabe ukuzwa ngesikhathi soneso kungabe kulikhanda kumbe isisu kumbe okunye.

Siyabonga futhi imithi esikhona kulezinsuku imithi yokuzivikela ekukhwehleleni kuyasiza kakhulu ngoba isikhathi somqando sivame ukuthi sibe lomkhuhlane wokukhwehlela. Inani lakhona liyengezwe.

Imithi iyanceda kakhulu ikakhulu leyi eyesikhiwa isincedile ngoba iyance iyaqinisa umzimba njalo bayakutshelukuthi uthatha onganani ngesikhathi siphi.

Sibonge futhi kakhulu imithi enjengeyokukhwehlela, eyokulapha isifuba. Siyayibonga kakhulu ukuthi ikhona njalo futhi iyasiza ikakhulu esikhathini esiya kuso isikhathi somqando.

Imithi yakulezinsuku siyayithakazelela kakhulu ngoba iyakutshela inani okuyilo okumele ulithathe lokuthannjalo futhi ulithathe sikhathi bani. Lokho siyakubonga ngoba kucacile kusegcekeni.

Imithi siyayibonga kakhulu imithi eselaphayo leyi esiyithola ezibhedlela, emakilinika kanti ke lezitolo lezi ezithengisa imithi.

siyabonga imitshina kanye le technology elethwa nguhulumende ezibhedlela ezisemadolobheni ezisemaphandleni ezisemakhaya ukuthi abantu bafinyelelwe lusizo lokulatshwa

Sibonge kakhulu amaphilisi atshiyeneyo ayelapha izinto ezitshiyeneyo emzimbeni avela kwabezempilakahle ,siyabonga.

Imithi ilusizo kakhulu ezimpilweni zethu iyaselepha imikhuhlane iyavikela njalo eminye imikhuhlane iyaqinisa amasotsha omzimba

Amaphilisi kulezinsuku asemanenginengi, kodwa okubongekelayo yikuthi bakhona abantu abasichasiselayo ukuthi asebenza njani, njalo ukuthi kumele siwasebenzise njani kahle kahle.

Ay imithi yabantwana iyancedisa abantwana abasaphombi ukubulawa laloba yiwuphi umkhuhlane kathesi sokulula cause imithi isitholakala.

Siyabonga imithi le technology lokunenginengi osokukhona kulezinsuku ukuthi kusiphathise. Kuphathise izigulane kuphathise lowo oyabe elomkhuhlane labantu. Abantu bayajabula.

Kulezitolo lezi ezithengisa imithi, zilusizo kakhulu ngoba abantu bakhona abasebenza khona bayabe befundisiwe ukukhuluma lezigulane kanye labantu abayabe bedinga amaphilisi bayabachasisela ukuthi kuhamba njani.

Imithi yokutholakala kwayo yabantwana lokhu isiyenze inani labantu ababhubha besebancane besesengabantwana layehle kakhulu

Siyabonga kakhulu ngemiklomela eyenziwa ukuthi thina siyizakhamizi siyenelise ukuyisebenzisa esibhedlela ukuthi siyincedise ezimpilweni zethu lemithi esiyisebenzisayo ukuthi sithole impilakahle.

Asibonge ngemithi esiminengi futhi esizayo eyelaphayo esiyinikwa lesiyibhalelwa ngabodokotela iyasisebenzela bakithi iyanceda iyaphilisa imizimba wabantu.

Siyabonga uhulumende ngomsebenzi awenzayo. Ukusilethela imithi emakilinika .Khathesi ma utshaywa likhanda uyakwanisa ukuya laloba yiphi ikilinika kumbe isibhedlela esiseduzane .Bayakwanisa ukukuncedisa bekunike lamaphilisi kwesinye iskhathi mahara .

Siyabonga fithi kakhulu ukutholakala kwemithi eduzane khathesi ungaya esibhedlela uyathola usizo, uye ekilinika uyathola usizo, uye futhi lezitolo lezi ezithengisayo bayakuchasisela amaphilisi oyabe uwadinga.

Siyabonga imithi elethwa nguhulumende labezempilakahle labezenhlanganiso ezekela uhulumende ekwenzeni lokhu izakhamizi ziyathola usizo olukhulu kakhulu.

Siyabonga inhlanganiso ezisebenzisana lohulumende ukuthi zikwanise ukuncedisa umphakathi abantu ukuthi bathole impilakahle

Siyabonga ukuthi esikhathini esinje imithi yokukhwehlela iyatholakala ngoba umkhuhlane wokukhwehlela uvamile kakhulu esikhathini esiyakiso isikhathi somqando.

Ah siyabonga ubuqeqeshi obukhulu kwezempilakahle, lokho sekusenz' ukuthi phose wonke amagcikwane abelemithi engamelana lawo kutholakale amaphilisi amanenginengi siyakuthola lokhu kuyasijabulisa njengezakhamizi.

Siyabonga imithi elethwa nguhulumende ebantwini ukuthi basizakale bathole ukuphila, bathole ukuqina .Ukuze benze imsebenzi yabo bekhululekile .

Siyayibonga imisebenzi kahulumende esebenzisana lehlanganiso ezitshiyeneyo ukuthi abantu bathole usizo ezibhedlela lasemakilika siyabonga kakhulu.

Imithi ilusizo olukhulu kakhulu ngensuku zanamuhlanje lapho imizimba isuka ixhegaxhege khona iyasinceda imithi yesikhiwa siyambonga uhulumende ngokusilethela imithi .

Imikhuhlane le esuka ivame ngesikhathi somqando isilimaze abanengi. Kodwa siyabonga imithi le eyenziwayo ize ilethwe ebantwini ibafinyelele iyasinceda kakhulu.

Amaphilisi kuyinto esiza kakhulu thina .Siyabonga ugaja lwezempilakahle ngokusincedisa ukuthi wonkumuntu akwanise ukuthola usizo mayelana lezempilakahle, sibonge lohulumende.

Siyabonga kakhulu amapills lemithi yesikhiwa siyabonga kakhulu ukuthi kuyacaca kuyabe kufakwe kwacaca amadokotela ayakutshela ukuthi unatha onganani ngemva kwesikhathi esinganani iyasebenza leyimithi le

Amaphilisi siyawabonga kakhulu , ayasiza bakithi ezigabeni zonke lezi aluncedo olukhulu kakhulu, ngeke sabonga kwenela, kakhulu.

Abaqeqeshileyo kwezempilakahle siyababonga ngolwazi abalokhe beluthola ukuthi basincedise kakahle, basincedise beqeqeshile ekulapheni imikhuhlane esihlangana layo.

Imithi etshiyeneyo siyayibona ibuya iyasincedisa kakhulu siyabonga lesupport esiyiphiwa ngamanye amazwe lokhu kuyasiza kakhulu izakhamizi labahlali.

Abantu bebekwanisa ukuthi baphile iminyaka eminengi ngenxa yezempilakahle ngenxa yokutholakala kwemithi lamaphilizi ezibhedlela siyabonga kakhulu kuhulumende

Siyabonga amaphilisi asuka kuhulumende lasuka kwenhlangothi ezisebenzisana lo hulumende sibonge ukuthi ngengatsha langendlela okuhamba ngayo kuze kuzo fika kithi abantu ukuze ukuthi sikusebenzise sikukhwabithe

Sibone futhi imithi elethwa nguhulumende. Imithi ekhangelana lokuthi laba abayabe besenza imidlalo bengalimala isetshenziswe. Iyasiza kakhulu enkundleni.

Siyabonga imithi eyakulezi insuku imithi le ilungiswa ngenhlakakanipho lolwazi olukhulu. Siyabonga abasebenzisana lohulumende ukuthi imithi leyi itholakale ebantwini siyabonga kakhulu.

imithi siyayibonga kakhulu esiyiphiwa ezibhedlela emakilinika lezitolo lezi ezithengisa amaphilisi siyabonga amaphilisi aluncedo emzimbeni

Sibuye sibonge kakhulu amaphilisi esiwatholayo ayasiphathisa Kakhulu ezifeni ezinengi. Siyabonga amanyathela athathwa nguhulumende ukuthi afike ebantwini.

Izindawo lapho abantu abathola khona ukwelatshwa lokuncediswa mayelana lemikhuhlane abangabe behambe bahlangana layo. Ziluncedo kakhulu siyathaba ukuthi sezitholakala ndawozonke lasemakhaya.

sibonge inhlanganiso kanye lohulumende ngokusitholela indawo zokuthi abantu abayabe bebuye baphambana inqondo bagula inqondo bakwanisa ukuya nakekelwa bakhangelwe baphiwe umuthi

Sibonge inhlanganiso ezisebenzisana labantu abayabe sebesuke baphambana ingqondo ziyasiza bayatholelwa lapha okokuhlala babelabo mongikazi ababanakekelayo.

Sibonge inhlanganiso eziyabe zikhangelane labomama bayabezithweleyo kanye lalabo abasese labantwana abacinyane abasanda kubelethwa, lesi yisigaba esiqakathe kakhulu.

Ezempilakahle siyazibonga ngoba abantwana sebethola usizo. Inani labantwana abaphilayo selikhuphukile kakhulu elizweni lethu siyabonga imizamo eyenziwayo.

Siyabonga ngokwenziwa ngabezempilakahle laba abakhangela ugatsha lwezingane ezisakhulayo lapho besekela imidlalo eyenziwa yilezingane.

siyabonga futhi njalo ngeke sibone kwanele inhlanganiso eziyehlukeneyo ezisebenzisana lo hulumende wakulonaleli ilizwe ukuthi bakhangele bancedise abantwana bafundise njalo babelaphe kwezempilakahle

Siyabonga abenhlanganiso lezi ezikhangelane labantwana lezempilakahle abasuka futhi babuye emphakathini besizasi qaphunela ulwazi ngalokho okufanele sikwenze lokuthi siphile njani siyabonga.

Siyabonga zonke inhlanganiso ezisebenzisana lo hulumende ukuthi zikhangele ngezempilakahle ezimayelana labantwana, abantwana yiyo ikusasa yethu siyabonga.

Kulamagcikwane amanengi kakhulu aphethe abantwana okunjengabo kwashiyokha lama pholiyo lawa kodwa siyabonga imithi bakithi losizo luka hulumende esilutholayo.

siyabonga abogatsha lwezempilakahle abakhangelane labantwana siyababonga kakhulu ngoba lokhu kuyancedisa abazali ukuthi bandise izimuli ngoba belegunya kwezempilakahle

Kulenhlangothi ezinenginengi ezincedisa uhulumende lapho ayabe edinga amajekiseni awokuhlaba abantwana ukuthi bakhule njalo bevikelekile emkhuhlaneni eminengi.

Ugaja lwezingane lusebenzisana kuhle kakhulu labantu ngoba bakhangela ukuthi ingane ikhule kuhle, ingane ikhule iqinile ,ingane ingaze yasibulawa yimikhuhlane isesencane kodwa siyababonga kakhulu ngabakhangela ukuthi imizimba iqine.

Siyabonga bakithi abasebenzisana lohulumende lazo zonke ingatsha lamanyathelo athathwayo ukusiza abantwana. Siyabonga kakhulu kuyasisiza njengabazali kuyasijabulisa.

Siyabonga izinhlanganiso ezehlukeneyo kanye lohulumende kanye lalaba abasebenza ebantwaneni ngomsebenzi abawenzayo ukukhulisa abantwana ukubanikeza amajekiseni obavikela emikhuhlaneni etshiye tshiyeneyo

Siyabonga okwenzakala ezibhedlela, siyabona kuyasetshenzwa. Minengi imitshina elethwayo. Kunengi abasilethela khona futhi impilo isisibangcono mani. Abantu sebethola impilakahle kalula kulezi insuku.

Ezempilakahle kwezabantwana siyabonga inhlanganiso ezinengi ezisebenzisana labohulumende bamazwe amanengi ziyahlangana zidinga izixazululo langendlela ezingafinyelela kuyo ebantwini siyabonga

Siyabonga bakithi inhlangothi zonke ezisebenzisana labantwana kwezempilakahle. Laba baqakathekile esigabeni ekukhuliseni abantwana beqinile beyimqemani

Sibonge kakhulu inhlanganiso ezisebenzisana lohulumende labantwana ukusilethela amajekiseni kanye leminye imithi eyenza abantwana bavikeleke emikhuhlaneni ebulalayo.

Siyababonga kakhulu abasebenza kugaja lwezempilakahle ikakhulu labo abasebenza ebantwaneni. Umsebenzi wabo uyancomeka kakhulu. Siyathaba njengesigaba, siyathaba njengezakhamizi.

Kwezempilakahle kwabakhangelane logatsha olukhangela izingane, benza umsebenzi omkhulu kakhulu ukubana ingane ezincane zikwanise ukukhula ziqinile njalo futhi zihlanzekile ziphila kahle ziphilile emzimbeni.

Ah siyaziqhenya sibonga inhlanganiso ezisebenzisana lohulumende ekuncediseni abantwana kungaba yimithi yokuhlaba abantwana ukuze bavikelele emikhuhlaneni abahlangana layo besakhula laloba yikudla abakunika abantwana.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu munye ngamunye, bazihlolisise, bazinanzelele njalo bazinakekele. Bakhangel'ukuthi bebebekhangel'ukuthi akula yini okungabe kubahlupha kumbe umkhuhlane. Nxa belawo bahambe beyethola usizo masinyane.

Siyabonga kakhulu imitshina ekhona ezibhedlela ekhangelana lezempilakahle kathi ke ekhangela kakhulu amehlo ukuthi sikwanise ukuhlolwa amehlo sibone.

Siyabonga kakhulu ukuthi izakhamizi ziyafundiswa ukuthi uma sezihlangane lodubo kumbe lomkhuhlane zingadondi ukuya ezibhendlela ukuyathola uncedo ngoba uHulumende uletha amaphilisi elethela bona.

Ah siyathanda ukubonga inhlanganiso ezisebenzisana lohulumende ekuboneni ukuthi abantwana bayathola usizo lwezempathakahle, bayathola amajekiseni akwanileyo ukuvikela emkhuhlaneni ehlasela abasakhulayo.

Ithekhinoloji isiyenze izimpilo zabantu zathuthuka, khathesi sokulula kakhulu ukuzifundisa, ukuthi uziyenze utholakale endaweni ezinenginengi sikhathi sinye

Kuqakatheke kakhulu ukuthi abantu bangahlala hlala bahlangane bakhulume ngezinto ezitshiyeneyo abahlangana lazo. Lokhu kuyayenza ukuthi bahlale bephile kahle njalo kuyayehlisa inani lesifo sengqondo.

Sibonge amaphilisi esesiwathola lapha ezitolo lalapho okuthengiselwa sibonge inhlanganelo ezisebenza lohulumende ukuthi ziwayenze lawo maphilisi athengeke ngentengo ephansi.

Siyabonga indawo eziyakhiwa nguhulumende esakhela abantu abasuke bagula ingqondo esakhela ukuthi bakwanise ukuyagcinwa njalo bathole usizo baze bakwanise ukuthi baphile kahle labantu besebe phendukiswa ebantwini.

Abantu abanengi bayajabula mabekwanisa ukuthi bangaya esibhedlela bathole usizo lokhu kwenza abantu bahlale betholozile.

Kwezinye zezinto eziqakathekileyo empilweni yomuntu yimpilakahle siyabonga kakhulu ukuthi siyakwanisa ukuthi sithole usizo iloba yinini iloba yingaphi ngoba izibhedlela sezigcwele indawo yonke futhi ithekhinoloji iyasiza kulokho.

Kuqakathekile ukuthi abantu bake bathathe ithuba lokuzinakekela besenza izinto ezibajabulisayo ngoba abantu abasasitholi isikhathi sokuphumula bazinakekele.

Siyabonga itekinologi lemitshina esincedisa kakhulu siyabona ukuthi ikhona leyi encedisa abayabe bezwela khatshana ukuthi bezwe kuhle hayi umsebenzi we thekinologi siyawubuka

Siyabonga ama thekinoloji asekhona ezikolo zaphezulu emayunivesithi ukuthi abantwana bakwanise ukubuya lengxazululo zenkinga ezikhona esihlangana lazo, ezihlangana labantu nje jikelele.

UHulumende ubethembisile ukuthi uzaletha imitshina eminengi ezakuncedisa izakhamizi labahlali bakuleli ilizwe ukuze behlatshwe kalula ezibhedlela. Siyambonga kakhulu ngoba abantu abanengi sebezakwanisa ukuthi bafinyelele.

Kuyake kuthi kungaqanda kakhulu kuvame umkhuhlane wesifuba kodwa kulemithi yakhona esiyifundiswayo ngabezempilakahle lethengiswayo ezitolo ezithengisa imithi yokwelapha.

Amanzi ahlanzekileyo ayimpilo kanti ke futhi lemithi esetshenziswayo ukuthi selaphe iyasisiza kakhulu njengabantu thina.

Siyabonga labo abayibo abathengisa imithi. Siyababongela kakhulu ngoba basebenzisana kahle labazempilakahle ukuthi abantu bathole usizo ,bathole ukuphila.

Siyabonga izitolo lezi ezithengisa imithi ziyanika amathuba amahle okusebenza abantwabethu kanti ke futhi ma sebesebenza basebenza ngokuyikhandla besebenzel' endaweni ehlanzekileyo.

Izitolo zamaphilisi lemithi ziyanceda kakhulu ngoba ungahamba kizo balesineke bayathatha isikhathi sabo ukukuchasisela imithi etshiyetshiyeneyo lokuthi isebenza njani.

Sibonge futhi izitolo ezithengisa imithi zilusizo kakhulu emphakathini ziyenza sithole uncedo eduzane ngoba sezizinengi zitholakala indawo zonke.

Akulanto eqakatheke kakhulu okwedlula ukutholakala kwemithi lamaphilisi .Lokhu siyakubonga ngoba sibona ukuthi ikakhulu wonke umuntu sekwanisa ukuthi afinyelele kumbe afinyelelwe yilezozinto

Izitolo ezithengisa imithi zilusizo kakhulu zisebenzisana labantu kahle lapho bathi bevela khona esibhedlela kubodokotela bahambe sebephethe incwadi besiyathatha imithi beyibhadalela.

Izitolo lezi ezithengisa imithi yesikhiwa ziluncedo kakhulu ngoba ungaya phakathi kwazo bayabe bekhona abalolwazi abakuchasiselayo noma ungabatshela ngomumo wakho bayakuchasisela ukuthi thatha lawa amaphilisi uwathathe njani njalo uwathatha kangaki.

Siyabonga kwabo zogatsha lwezempilakahle labo abayibo abanika amaphilisi andubana nxa usuvela kudokotela wakubhalela incwadi efunakalayo.

Kulezi insiku kukendawo ezithengisa imithi yokuyelapha leyi eyesingisi sezikhona indawana zonke sezifingelela kanye lasemaphandleni siyambonga uhulumende ngoba akusafani lakudala ukuthi abantu bekumele begade beze bebuye baye edolobheni

Siyabonga izitolo ezithengisa imithi. Imithi leyi ilusizo kakhulu ngoba ma susuke wabhalelwa incwadi elemithi ngudokotela kumele uqonde khona

Imithi siyayibonga ukuthi khona ezibhedlela iyatholakala ebantwini lokhu kwenza abantu bahlaliseke ngoba bekwazi ukuthi uma bengahlangana lalokhu abangahlangana lakho usizo lukhona.

Asiyabonga pbakithi ezempilakahle laba abaphathisayo ukuthi abantwana bathole ukuhlatshwa ukuze bavikeleke emikhuhlaneni etshiyetshiyeneyo bathole ukuphila.

Izitolo lezi ezithengisa imithi yesikhiwa siyazibonga kakhulu kodwa ke engikujabulelayo yikuthi lemithi yesintu sokusiba lezitolo "even" khonalapha edolobheni.

Siyabonga abangaphansi kogaja lwezempilakahle laba abayibo abasebenza ngokunika abantu imithi abathhi masubhalelwe incwadi ngodokotela bafike bakunike imithi ehambelana lalokho okuyabe kubhaliwe

Siyabonga imithi lendawo lapho ezitholakala khona .Ngoba lapho okutholakala khona imithi kuhlala kuhlanzekile. Okutshengisela ukuthi imkhuhlane ngeke yaba seduzane ,kuyasiqinisa .

Izitolo ezithengisa imithi yezempilakahle ilusizo kakhulu zilusizo esigabeni sethu kanye lezimota lezi othi ungazifonela sokulohlupho.

Ezempilakahle ezikhangelelane lokusipha imithi lalokhu okuselaphayo kuyasincedisa kakhulu siyabonga kakhulu

Siyabonga amaphilisi amanenginengi, amaphilisi ancedisa abantu kulawa magcikwane angelaphekiyo. Siyabonga ukuthi akhona ayatholakala.

sibonga amaphilisi alethwayo anjengamaphilisi awegcikwane le HIV and AIDS ayanceda kakhulu ukuze abantu benelise ukuphila ngoba abantu ngeke benelise ukuphila uma la maphilisi engekho

Sibonga abasebenzisana lezogatsha lwezempilakahle lapho abahamba befundisa abantu ngezinto lange mumo etshiya tshiyeneyo ephathelane lempilo yomuntu.

siyabonga kakhulu amaqembu athile amanenginengi atshiyaneyo ahamba efundisa abantu ezigabeni ezinengi ngokuphathelane lezempilakahle benza umsebenzi omuhle kakhulu

Siyabonga kunhlanganiso ezisebenzisana lohulumende kwezempilakahle ukufundisa abantu lokuletha ulwazi ezigabeni ukuthi abantu babekwazi. Siyabonga.

Siyabonga amaqembu athatha isikhathi sawo ukubuya emphakathini, ukubuya ezakhamizini bezosifundisa ngezempilakahle. Siyababonga bakithi ngokuzimisela.

Itechnology isiyenze impilo zethu zabalula kakhulu. Khathesi sikhuluma ngalezi zinto othi ungakhuluma kuzo. Uzwakale khatshana le! Ukuthi uyakhuluma. Khathesi sekusenza imihlangano yethu ibelula.

Sibonge futhi kakhulu inhlanganiso ezisebenza lo hulumende ukuhamba zinika abantu ulwazi mayelana lempilakahle lemikhuhlane. Siyababonga

Siyabonga amaqembu asebenzisana lezempilakahle labo abasebenza ngokuzikhandla langokuzinikela ukuthi baphathise umphakathi ekuvikeleni imkhuhlane lekubaziseni ngemikhuhlane etshiyeneyo

Sibonge inhlanganiso ezithatha imali zithathe ulwazi, zithathe abantu bazo amaqembu azo. Babuye ebantwini inhloso yabo kuyikusiza umphakathi, lubafundise ngezinto ezitshiyeneyo eziphathelane lokwempilakahle.

Siyabonga futhi nhlanganiso ezisebenza lohulumende ikakhulu ekwaziseni lekufundiseni umphakathi mayelana lezempilakahle lokwenzakalayo eeegatsheni lwezempilakahle.

Siyabonga inhlanganiso ezisebenzisana lohulumende ukuthi zincedise ukufundisa abantu izakhamizi ngezempilakahle benza umsebenzi omkhulu kakhulu.

Siyabonga abezenhlanganiso ezisebenzelana lohulumende ngaphansi kogaja lwezempilakahle laba abahamba befundisa abantu ngezempilakahle.

Kubekhona futhi inhlanganiso ezisebenza logatsha lukahulumende kwezompathakahle abafundisa khona ngokuziphatha kahle ikakhulu kusiya endabeni zocansi. Bayasiza kakhulu.

Sibonge futhi ikakhulu bonalaba abezinhlanganiso abahamba befundisa abantu ngezocansi lemikhuhlane ephathelane lakho kanti ke lokuthi amaphilisi abo asetshenziswa njani.

Sibonge kakhulu inhlanganiso futhi ezikwezempilakahle kuthi ugatsha olukhangelane lobudlelwano babantu kulabo abasuka bathathane bafunukuthi bayakhe izimuli babe labantwana.

Bakithi siyabong' inhlanganiso ezisebenza lohulumende okhangele ngezogaja lwezempilakahle lab' abasuka babuy' emphakathini basilande ukuze bazosihlab' amajekisen' asivikelayo emikhuhlaneni etshiyeneyo.

Siyabonga kakhulu inhlanganiso ezisebenzisana lohulumende kanye labantu, ukuncedisa abantwana abancane. Abanye ngabaletha ukudla, abanye ngabaletha imithi, abanye ngabaletha amajekiseni ukuze abantwana baphile.

Uncedo lwabantwana siyalubonga kakhulu kathesi abantwana sebethola impilakahle. Abantwana kathesi even labazali sebelethemba lokwenza abantwana ngoba impilakahle ikhona.

Siyazibonga kakhulu inhlanganiso ezihamba ezifundisa umphakathi ngokuziphatha langocansi langemikhuhlane lengozi ezenzakalayo ecansini siyabonga.

Siyababonga abengatsha ngezempilakahle abasebenzisana lababalisi abayehlukeneyo lapha ukuthi abantwana bathole ukufundiswa ngezempilakahle lemikhuhlane lamagcikwane.

Siyazibonga inhlanganiso ezisebenzisana lohulumende. Zibuye zisebenzisane labantu bezigaba ezitshiyeneyo. Ukuthi ziyazise abantu, ziyazise izakhamizi, ngalokhu okwenzakalayo okuphathelane lezempilakahle.

Siyabonga inhlangothi ezitshiyetshiyeneyo abasebenzisana labezibhedlela ukuncedisa kakhulu omama abazithweleyo ukubeletha ukuze bakwanise ukukhululeka kuhle.

Siyabonga imitshina eminengi elethwa la zinhlanganiso ezisebenzelana loHulumende ukunceda thina bakithi langemfundiso abasinika yona ayi siyabonga

Siyabonga ingatsha ezisuka zisebenzisane lezikolo lokufundiswa abantwana zibaqeqetshisa emsebenzini yezandla kulusizo kakhulu lokhu kuthuthukisa izigaba.

Siyabonga kakhulu inhlanganiso ezisebenza lohulumende kanye lezibhedlela ikakhulu lezi ezihamba zifundisa abantu ngezocansi. Siyabonga kakhulu ngoba inani labantwana abazithwala bebancane beselikhuphukile.

Sibonge futhi inhlanganiso lezi ezisebenzina lohulumende ezifundisa abantu ngezocansi langemikhuhlane ethelelwana ecansini siyabonga

Siyababonga bakithi abathatha amanyathelo okungena ezigabeni okulanda abantu bebafundise bebazise ngemikhuhlane etshiyeneyo lokuthi iyelatshwa njani lokuthi ivikelwa njani.

siyabonga zonke inhlanganiso ezisebenzisana lohulumende ngphansi ko gatsha lwezempilakahle zilusizo kakhulu eliweni lakithi izakhamizi ziletha ukubonga

Siyabonga inhlanganiso ezempilakahle ezisebenzisana lohulumende, labenhlangothi lwezibhedlela siyababonga kakhulu. Basebenza ngokuzikhandla lapho abakhangelele khona okuhle emphakathini.

Kulezinsuku sokulemidlalodlalo eminengi eyiyo esiyibona ukuthi sidale umahluko isincedisa kakhulu ukuthi abantu bahlale behlanzekile njalo imizimba ingaguliguli khozi imizimba iyabe ifuna nga ifunukuthi nga ihlale ifunukuthi ingahlahlala isetshenziswe.

Sibonge ugatsha lwezempilakahle olusebenzisana labemidlalo. Laba siyababona ngoba bayabuya ezinkundleni futhi sokulemidlalo eyenza ukuthi umzimba uhlale uphilile uqine saka.

kulaleyi imidlalo eyenza ukuthi umzimba uhlale uqinile vele ukwenza imdlalo laloba yimuphi umdlalo laloba yimuphi umdlalo kube lalabo abaphakamisa insimbi ukuze behlale beqinile beqinile saka

Siyabonga abohlangothi lolu olwezempilakahle abakhangelana njalo besebenzisane labezemidlalo, balusizo kakhulu ekuncediseni lokuthi abantu behlale beqinile.

amanzi aligugu kakhulu mayelana lezempilakhle ukunatha manzi ahlanzekileyo kuyancedisa kakhulu emzimbeni kuyaqinisa umzimba ngoba abantu bayatsho labo ukuthi amanzi yimpilo

kulezinto eziphathisayo kwezempilakahle ukuthi umzimba uhlale uqinile leyi yimidlalo eyenziwayo enjengokugijima ekuseni ugijime maybe ntambama kusiyangokuthi isikhathi ositholayo lapho usithola nini kuyancedisa

siyabonga abakhangelane lezempilakahle balemidlalo siyakuthanda kakhulu nxa impilakahle sokusebenzisana lemidlalo ngoba imizimba iyahlala iqhinile ihlanzekile

abanengi abantu kulezinsuku sebevuka begijima abanye kanti ke benza imidlalo imidlalo minengi kulebhora inguqu kunengi okudlalwayo ukuthi abantu behlale imizimba iqine saka

Sibone abezempilakahle, labo asebesebenzisa itechnology. Imitshina ukuthi basincedise. Basebenza masinya, njalo sokulula.

Ithekhinoloji lemitshina iyasisiza ngensuku zanamuhla iyenza umsebenzi ubelula labantu sebekwanisa ukuthola usizo khonalapha elizweni lakithi bengaphumelanga phandle

Siyabonga I technology lemitshina etshiyayshiyaneyo esebenzayo lapha ezibhedlela ukuncedisa amadokotela labomongikazi ukuncedisa abantu

Siyabonga kakhulu kwabezempilakahle labo abasiphathisayo. Sibonga lokutholakala kwezinto abazisebenzisayo ukwelapha.

Siyabonga i"technology" esizebenzisana labezempilakahle ukuthi bakwanise ukufinyelela ebantwini bebafundisa ngezinto ezinengi langemikhuhlane langamagcikwane amanengi nengi asekhona.

Ithekinoloji siyayibonga kakhulu ukuthi iyasisiza mani ekudingeni emzimbeni imikhuhlane eyabe icatshile sekulula akuselanto ecatshayo yonkinto ihle ivezeke ibesobala.

Imithi yesintu minengi igoqela imvagazi, imiganu, inhlaka lokunye okutshiyeneyo. Iyasiza iyalapha inyongo lokunye okwehlukeneyo.

Imithi esakhula siyisebenzisa eyesintu igoqela umvagazi, intolwane eyiyo esasiyisebenzisa elambazini kube lemganu eyayisetshenziswa ukupeyita lokunye okutshiyeneyo.

Siyabonga amanyathela athathwa yilaba abelediyo ukuthi kube khona ukufundiswa na ngemithi yesintu le eyiyo esincedisayo kakhulu

Imithi yakudala ilusizo. llokhe itholakala. Siyabonga ngoba izulu linile. Kudala okhokho babephila iminyaka eminengi. Nxa izulu linile, yabaminengi, siyabonga.

Imithi yesintu siyayithanda kakhulu siyayibonga iyayenzukuthi imizimba yethu ihlale iqinile, iyayenza ukuthi sithole ukwelapheka okungaduliyo.

Imithi yesintu iyanceda bakithi. Inceda endaweni ezinenginengi, imikhuhlane eminenginengi. Siyaludinga ulwazi lolu ukuthi abadala bethu basifundise.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu iyaqinisa imzimba, umgugudu, umvagazi, isihaqa leyimithi eskhule siyinatha ende siyezwa ukuthi imzimba isaqinile.

Imithi yesintu ilusizo olukhulu kakhulu ebantwini besintu lebantwini bonke. Siyabonga kakhulu ukufundiswa ngabadala lokusitshiyela ulwazi lwalokhu

Imithi yesiNtu siyayibonga kakhulu yiyo esisebenzelayo iyaqinisa imizimba minengi futhi igcwele egangeni ayiduli yikuyayithatha kuphela.

Siyabonga kakhulu imithi yesintu leyi esiyisebenzisayo iyasiqinisa iyaselapha imigugudu imvagazi lokunye okutshiye tshiyeneyo.

Imithi yesintu, mina njengomuntu owakhula ehlala logogo. Iporridge nsukuzonke lalifakwa intolwane. Lokhu kwakusenza ukuthi imizimba ingahlali ikhalakhala kodwa ihlale iqinile.

Umvagazi, umgugudu, umganu, isihaqa hayi yona minengi imithi yesintu bakithi njalo iyaqinisa kakhulu.

Imithi yesintu ibisebenza kakhulu endulo ngiyakholwa futhi ukuthi ilokhu isebenza njalo mina ngiyakhuthaza ukuthi izakhamizi zibuyele khonaphana entolwaneni, emgugudweni okunenginengi zithole ukuphila.

Kulemithi yesintu engcedisayo kakhulu njalo omunye wemithi osuke wavama kulezi insuku yinhlaka ngoba ikhona into ezenzayo ejwabini iyayenza ukuthi ijwabu likhanye selilitsha

Imithi yesintu ilusizo kakhulu phakathi kwethu iyaselapha iyasiqinisa isenza sibe yimiqemani.

Imithi esintu iyasiza kakhulu isiza entweni ezinengi iyayenza ukuthi lejwabu lihlale lincwebezela kunengi kakhulu okwenziwa yimithi leyi yesintu.

Ngiyabonga izigaba esezithathwa ngabantu namhlanje. Izitolo ezithengisa imithi yesintu sezikhona njengobandubana ade zithengisa imithi yesikhiwa sezikhona so abantu sebekwanisa ukuthola imithi yesintu eduzane.

kuyasijabulisa njengabantu abamsundu ukubona imithi yesintu layo isithengiswa ezitolo njengeyesikhiwa kudala kwakungekho lokho.

Imvagazi, imganu minengi yehlukene ngeke ngakwanis' ukuthi ngiyiqambe yonke. Imithi yesintu iyasebenza ukulapha imikhuhlane etshiyeneyo. Ikhanda, imvukuzane lokuny' okwehlukeneyo.

Imithi yesintu ,imithi yabantu siyayithanda kakhulu bakithi .Ontolwane ,osihaqa kuyaphilisa kwenza imizimba iqine .

Njengomuntu okhule ehlala labogogo labadala ngifunde okunengi kakhulu ngemithi yesintu ngiyafisa njalo ngiyakhuthaza ukuthi abantu kabake bafunde imithi yesiNtu.

Imithi yesintu ilokhe isasebenza njengasendulo. Iyasiza kakhulu Iyaqinisa futhi. Abantu bakudala ibibaphilisa iminyaka emide .Kusamela siyithathe siyisebenzise njengokuthi ibisetshenziswa njani ekudeni ukuze isiqinise siphile

Imithi yesintu iluncedo, akula okudlula imithi yesintu ngoba yona nxa uyazi sibili ukuthi ifuna ulwazi iyancedisa kakhulu.

Imithi yesintu siyayibonga kakhulu, Kanti ke sibonga imfundo esikhona kulezinsuku imfundo yamasiko lokhu kuyasinceda kakhulu ukuthi abadala bethu bafundise intsha ngemithi yesintu.

Siyabonga ulwazi esilalo ngemithi yesintu ilusizo kakhulu okugoqela uluju oluthatshwayo egangeni bathi luhle kakhulu esifubeni ma sibuhlungu luyathulisa kube khona izihlahla ezitshiyeneyo njalo.

Imithi yesintu iyanceda kakhulu iyancedisa emzimbeni iyalapha iyaqinisa kakhulu sifundiswa ngabadala ukuthi isetshenziswa njani.

Lonyaka izulu linile kakhulu, siyabona lokhu, sikubona ngezihlahla ziluhlaza zonke, okuyinto enhle kakhulu esiyibongelayo , hayi !!siyajabula kakhulu sibonga laku mlimu.

Imganu, imigugudu, isihaqa, ngeze ngayiqamba yonke imithi yesintu. Leyi ibisiza kudala lokhe isiza lanamuhla. Iyasiza abadala bethu isiza labantwana.

Siyabonga futhi imfundiso yabadala esifundisa ukuthi imithi yesintu isebenza njani njalo isetshenziswani ,isetshenziswa kutheni .Siyalubonga lolu kwazi luyanceda kakhulu.

Imithi yesintu siyayibonga kakhulu ngokuthi siyayisebenzisa njalo iyasinceda, iyasilapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo.

Sibonga imithi yesintu esetshenziswa ngabantu ukuthi iyelaphe, leyi imithi iluncedo ngoba iyawuqinisa umzimba futhi abantu bayathola ukuphila okulude

Ukudla kwesintu, ukudla okwelapha umzimba siyakudinga kakhulu ngoba kuyawuqinisa umzimba futhi kuyakwenza ukuthi ungahlali ugula gula.

Imigugudu lesihaqa kulomvagazi minengi imithi yesintu njalo yenza izinto ezitshiyeneyo eminye yehlisa inyongo lokunye okutshiyatshiyeneyo nje emzimbeni.

sibonge lemithi yesintu ehlukehlukeneyo eyelapha izinto ezehlukehlukeneyo ezihlanganelwa ngabantu siyabonga kakhulu

Imithi yesintu iyenza izinto ezitshiya tshiyeneyo kukhona elapha imvukuzane kukhona elapha mhlawumbeni okunjenge khanda isisu iyatshiya tshiyana lezihlahla ezitshiyeneyo siyayibonga imithi yesintu.

Imithi yesintu ilusizo ngensuku zanamuhla. Siyawubonga kakhulu! Uyancedisa umphakathi. Uyancedisa abantu bonke jikele. Hayi, uyaqinisa lemizimba.

Imithi yesintu iyancedisa kakhulu imithi yesintu yiyo elapha umzimba iqinise futhi iyaqinisa kakhulu leyi mithi.

Imithi yesintu iyasiza siyayibonga. Siyabonga ukuthi lezulu linile iyatholakala iminengi . Leyi yiyo eyayiqinisa vele endulo ende isakwenza lanamuhla futhi.

Imithi eyesintu iyasebenza, nginga nika umzekeliso yokuthi kuke kwaba lecikwane le covid 19, abantu baphephiswa yilesi isihlahlane seganga okuthiwa ngumsuzwane.

Siyabonga kakhulu kulezinsuku ngiyake ngibone sokusiba lezitolo eziphucukileyo ezithengisa imithi yesintu iyafakwa ezimbodleleni ibisithengiswa.

Siyabonga futhi kakhulu ukuthi kulezinsuku imithi yesintu isitholakala lula ngitsho loba ledolobheni sebekhona abayaziyo abahamba beyeyithatha bayilungise bayifake ezintweni ezincane ezithengiseka lula.

Izulu siyalibonga kakhulu ngokuna lonyaka. Lenze ukuthi imithi yeganga, imithi yesintu ihlume imile. Kathesi minengi iyatholakala. Abantu bazasizakala kulomnyaka uze uyephela.

Ngiyabonga ukuthi ulwazi lwezihlahla selufumaneka kukezinsuku. Izihlahla ezincedisayo sesizazi ezifana lomsuzwane esibewazi ukuthi uyancedisa kakhulu ngesikhathi se Covid.

Sathi sikhula sasikwazi ukuthi ilambazi liyafakwa intolwane ,sasifundiswa ngogogo bethu ukuthi iulemigugudu, kulemiganu, kulemvagazi iyanceda imithi yesintu emzimbeni.

Izulu liwusizo kakhulu emphakathin ngoba izithelo zeganga lemithi yesintu eyelaphayo iyakhona ukuthi ikhule kahle

Imithi yesintu iligugu iyinto eqakathekileyo kakhulu. Abadala bakudala bebephila impilo ezinde andubana ngoba bebesebenzisa yonale imithi yesintu.

Siyabonga kakhulu imithi yesintu esizayo minengi imithi etshiye tshiyeneyo esebenzayo okunjengabo ntolwane isihaqa lokhu kuyikho vele okukhule kusiqinisa yikho even okusigcinele abadala ukutho babelempilo ende kangaka

Sibonge futhi kakhulu bakithi izulu ngokuthi imithi yesintu sitholakala indawo zonke nje jikelele njalo siyabonga sokusiba lezitolo ezithengisa imithi yesintu.

siyabonga akakhulu imithi etshiyeneyo esetshenziswayo ukuthi isincede kwezempilakahle ikakhulu eyesintu bakithi siyabonga iyasiqinisa

Sisesikhathini lapho esithole manzi amanengi esithole khona izulu elinengi siyabonga ngoba izihlahla lotshani kuluhlaza, hayi kuyabukeka kwenza indawo ikhangeleke.

Ukuna kwezulu lonyaka kusincedile kakhulu khozi line laba linengi ungangena emaguswini kumbe egangeni kuluhlaza kuthe tshoko sibonga ukuthi imithi yesintu layo imilile.

Awu imithi yesintu iligugu, andubana layo vele impilo iligugu. Siyabonga bakithi abadala bethu abasifundisa ngemithi yesintu.